Muuziqaa jechuun dameewwan aartii yommuu ta'u, inni kunis haala ooltee saba tokkoo, bultii saba tokkoo kan gabaasu akkasumas bashannanawwan garaa garaafillee kan fayyadu yommuu ta'u, inni kunis duudhaa saba tokkoo, safuu hawaasa tokkoo bifa muuziqaa miidhagaa ta'een qindeessuudhaan dhalootaadhaa gara dhalootaatti wantoota garaa garii kan dabarsudha.

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan, dhugaatiiwwan alkoolii akkasumas dhugaatiiwwan alkoolii hin taane jechuudhaan kan ramadaman yommuu ta'an, dhugaatiiwwan alkoolii dhugaatiiwwan fayyaa dhala namaa miidhan keessatti ramadaman yommuu ta'u, dhugaatiiwwan alkoolii hin taane immoo fayyaa dhala namaatiif baay'ee murteessoo dha.

Kitaaba jechuun gosa garaagara kan jiran hedduun isaaniis kan dhala namaatiif murteessaa ta'an beekumsa garaagaraa kan irraa argannuu fi dhaloota irraa dhalootatti kan darbuu yommuu ta'u matseetii jechuun immoo galmeewwan garaagaraa bakka tokkotti galmaaye yoo ta'u , gaazexaawwan jechuun immoo dhaabbataawwan yookiin nama dhuunfaadhaan maxxanfamanii odeeffannoo kan dabarsanidha.

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa saba tokkoo yeroo ta'u, kan sabni tokko irratti waliif galee na ibsa jedhee, ofitti fudhatee itti fayyadamu yommuu ta'u, aasxaa jechuunimmoo innis alaabaarratti kan argamu ta'ee ibsituu eenyummaa saba sanaa mallattoo bakka bu'umsa saba sanaa kan of keessatti qabatudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatii alkoolii fi alkoolii hin taane itti gurguramanidha. Dhugaatiiwwan alkoolii Kun dhugaatiiwwan fayyaa dhala namaatiif hamoo ta'an yoo ta'an manneen dhugaatii alkoolii hin taane immoo manneen dhugaatii dhala namaatiif fayyadan itti gurguraman keessaa Isa tokkodha. Manneewwan nyaataa jechuun immoo manneen nyaataa gosti garaagaraa keessatti dalagamanidha.

Arkiteekcharii jechuun namoota ogummaa ijaarsaa qaban yommuu ta'an, isaan kunis immoo ijaarsaawwan daandii ta'uu mala. Akkasumas hojiiwwan namoonni itti gurmaa'anii hojjatan yoo ta'u, ijaarsaawwan garaagaraa yookaan manneen garaagaraa ijaaruudhaan kan beekaman ta'uu mala.

Miidiyaa hawaasa jechuun gosoowwaan miidiyaa keessa kan dhalli nama hedduumminaan yeroo dhi'oo asi itti fayyadamaa jiru yemmuu ta'u kunis odeeffannoo garaagaraa dabarsuu keessatti ga'ee olaanaa kan qabuudhaa fi saffisaan odeeffanno uummata haaraa gara uummata birootti dabarsuudhan baay'ee dhalli nama itti fayyadamudha.

Geejjiba jechuun kan dhalli namaa geejjiba garaagaraa fayyadamee ittiin bakka tokkodha fi bakka tokko akkasumas bakka yaade ittiin gahuuf fayyadamu yommuu ta'u, turizimiin ammoo gosoota daawwannaa fi akkasumas wantoota garaagaraa kan of keessatti qabu kan dhalli namaa ittiin bashannanuuf gargaaramu yommuu ta'u, immiigireeshiniin immoo dhimmoota lammummaa waliin wal qabatanidha.

Meeshaaleewwan manaa jechuun gosoota meeshaalee keessaa kan dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu yoo ta'u, Isaanis gosoota garaagaraa fayidalee garaagaraa fayyadamuu kan dandeenyudha. Meeshaaleen kunneenis alatti kan hin fayyadne yommuu ta'u, namni mana keessatti qofaa kan itti fayyadamudha. Kan waajjiraalee jechuun immoo waajjiraalee yookiin dhaabbata tajaajila hawaasummaaf gargaaranidha

Meeshaalee miidhaginaa kan jedhaman meeshaalee ittiin waan tokko faayaan, meeshaalee ittiin dhalli namaa faayamu akkasumas meeshaaleewwan garaa garaa ittiin faayuuf yammuu ta'uu kunis miidhagina waan tokkoo dabaluuf qooda olaanaa qaba.

Muuziqaa jechuun gosaawwan aartii keessaa isa tokko yoo ta'u, sagaleedhaan kan dhaggeeffatamuudhaafii aartiiwwan tokko tokko miidhagsuuf kan itti fayyadamnu yemmuu ta'u, kunis dameewwan aartii aadaa yookaan bifa ittiin gabaabsinee ibsuudhaaf kan fayyadamnu yemmuu ta'u, innis muuziqaa jedhama.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun gosoota oomishaalee gabaa irratti filatamoo ta'anii, oomishaawwan Kun kan ittiin beekaman keessaa qulqulliina qabaachuu , gabaa irratti fudhatamaa fi jaalatamummaa qabaachuu isaaniitiin inni kunis oomisha suupermaarkeetii jedhamu.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosawwan meeshaalee keessaa isa tokko yammuu ta'an; wantoota tokko ittiin miidhagsuuf akkasumas faayanii bifa adda ta'een, bifa ija namaa hawwatuun wantoota dhala namaa itti fayyadaman keessaa isa tokkoodha.

Beeksisa jechuun adeemsa dhaabbatni tokko yookiin gurmuun namootaa akkasumas namoota dhuunfaas yoo ta'e wantoota taasifamu irratti odeeffannoo saba tokko biraan gahuudhaaf kan fayyadaman yoo ta'u, wanta sanaaf ni barbaachisa jedhanii yookaan ni barbaachisu yookaan immoo dhaamsa namoota birootiin darbudha

Dhugaatiiwwan dhugaatiiwwan alkoolii fi dhugaatiiwwan alkoolii hin taane jedhamuun ramadamu. Dhugaatiiwwan alkoolii fayyaa dhala namaatiif baay'ee yaaddessaa ta'e yommuu ta'u, dhugaatiiwwan alkoolii hin taane immoo dhala namaatiif baay'ee murteessaa kan ta'ee fi miidhaa tokkollee kan dhala namaarraan hin geessifnedha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaawwan barreeffamu, irratti barreeffamu yommuu ta'an, kunis warreen filatamoodhaa fi warreen barreeffama hin guutne irratti barreeffamuudhaan, beekumsa addaa dabaluudhaan dhalootaaf kan irraa dubbisu ta'a. Inni kunis baay'ee filatamaa kan ta'ee fi dhaloonni irratti barreessuun kan dhaloota dhufuuf illee itti dabarfamudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa keessaa warreen haaromsuu qaamaa dhala namaafi fayyidaa guddaa qaban yemmuu ta'an isaan kunis nyaata mammadaalamaa fi qaamni namaa akka jabaatuufi akkasumas qaamni namaa dhukkuba irraa akka damdamatuuf gosoota nyaataa keessaa warra nu fayyadan keessaa Isa tokkoodha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen dhugaatii, manneewwan dhugaatii aalkoolii fi manneewwan dhugaatii aalkoolii hin taanee Kan keessatti daldalaman yemmuu ta'an, Manneewwan nyaataa jechuun ammoo manneewwan nyaataa gosni garaagarii keessatti daldalamanidha. Inni Kunis manneen nyaataa jedhama.

Biqiloota jechuun lubbu qabeeyyiiwwan lafa kanarra jiran yommuu ta'u, biqiloonni gosa garaa garaadha kan jiran yommuu ta'u, biqiloonni kun dhala namaaf baay'ee murteessaa ta'anii akkasumas karaa nyaataadhaafi akkasumas qilleensa qulqulluu naannoo tokkoof dabarsuu keessatti gahee guddaa kan qaban yommuu ta'u kunis dhala namaaf oksijinii kan kennanidha.

Qonna jechuun gosawwan hojii keessaa tokko yammuu ta'u; duri irraa jalqabee hanga guyyaa har'aatti qonnaan bulaan kan itti dhimma ba'uu yammuu ta'u; kunis jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti gaggeeffatuuf faayidaa guddaa kan qabuudha. Qonnaawwan gosa garaa garii kan jiran yoo ta'u; kunis horsiisawwanii fi oomishaalee miidhaan dheedhii oomishuudhaan dhalli namaa kan ittiin jireenya gaggeeffatuudha.

Geejjiba jechuun sochii namni tokko bakka tokkoo bakka biraatti taasisu yoo ta'u, bakka yaade tokko gahuuf kan taasisu yoo ta'u kunis geejjiba aadaa fi ammayyaa dabalatee namni bakka tokkoo bakka biraatti ittiin geejjibamuuf oola. Turizimii jechuun wantoota daawwannaa waliin yookiin bashannana waliin wal qabatan yommuu ta'u, immiigireeshiniin immoo dhimmoota godaansaa fi lammummaa argachuuf itti fayyadamnudha.

Ogummaa jechuun kan dhalli namaa uumamaan qabu yommu ta'u, bakka barate irratti ogummaa sanaan kan gabbifatee beekumsa addaa kan argatu yommuu ta'u, kunis 'Ogummaa' jedhama. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa, mallattoo saba tokkoo yommuu ta'u, duudhaa fi safuu hawaasa tokkoo ol kaasee kan mul'isu dha.

Barnoota jechuun barnoota idilee fi barnoota al-idilee kan ta'u kan dhalli namaa karaa isaaf danda'ameen karaa ittiin baratee beekumsa gonfatu yoo ta'u, beekumsa qaburratti beekumsa adda addaa dabalachuudhaan ogummaa isaa gabbifachuun guddina biyya tokkoof murteessaadha.

Qonna jechuun gosaawwan hojii keessaa isa duraa kaasee kunis hanga guyyaa har'aatti jiru yemmuu ta'u, innis gosni garaagarii kan jiran akkasuma meeshaawwan dheedhii oomishuuf horsiisa loonii dabalatee dhalli namaa ittiin jireenya isaa gaggeeffatudha. Kunis qonnaan bulaan jireenya isaa ittiin mo'achuuf kan ittiin jiraatudha.

Ogummaa jechuun kan dhalli namaa uumamaan qabu yemmuu ta'u, akkasumas ogummaawwan barnoota gosa garaagaraa akkasumas dandeettiiwwan bakka irratti qacarame yookiin mundeeffame irratti hubannoo addaa addaa gabbifachuudhaan jireenya isaa kan gaggeeffatu, ogummaa argaman yemmuu ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu fi sabeessituu saba tokkooti.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa bakka tokkoo ka'ee gara tokko ittiin gahu yommuu ta'u, kunis geejjiba aadaa fi geejjiba ammayyaa jedhamanii kan qoodaman yommuu ta'u, konkolaataawwan immoo geejjibaawwaan ammayyaa keessatti kan ramadaman yoo ta'u, saffisa guddaa fi galma yaadan dafanii kan ittiin gahanidha.

Faaya jechuun miidhagina wanta tokkoo yommuu ta'u, kunis wantoota gara garaa miidhagsuu dhaan akkaataa qalbii namaa fi akkasumas ijaa namaatti toluu fi wanta tokko dhiyeessuu dabalata. Kunus faaya dhala namaa ta'uus kan malu akkasumas meeshaawwan gara garee fayuuf kan ta'u ta'uu mala.

Barumsa jechuun kan dhalli namaa beekumsa adda addaa irraa argatu yommuu ta'u, inni kunis barnoota idilee fi barnoota al-idilee jedhamuun kan beekamudha. Barnoota idilee jechuun barnoota dhalli namaa gara mana barumsaa deemuun baratu yommuu ta'u, barnoota al-idilee jechuun immoo barnoota dhalli namaa qaamaan osoo mana barumsaa hin deemiin bakka jiru hundumaatti irraa baratudha.

Daldala jechuun waljijjiirraawwan wantoota garaa garii kan ta'anii fi kunis meeshaawwan garaa garii fi wantoota lubbu qabeeyyii kan itti wal jijjiiranidha. Gabaa jechuun ammoo bakka dhaabbanni daldalaa tokko itti gaggeeffamu kunis lubbu qabeeyyii fi meeshaawwan gara garaa kan itti wal gurguranidha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa yoo ta'u, ispoortiinis gosa garaagaraa kan jiran yemmuu ta'u, innis fayyaa namaatiif baayyee murteessaa, jabina qaamaafis gahee guddaa kan qabudha. Ispoortiiwwan gosni addaa addaa kan jiran yemmuu ta'u, waantota wal fakkaatoo kan isaan qooddatan fayyaa dhala namaa keessatti bu'aa buusuu isaatiini.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa keessaa isaan madaalamaa yoo ta'ani, dhala namaadhaafii baay'ee murteessaa dha. Kunis dhala namaa dhukkuba adda addaa irraa akka damdamatu kan isa fayyaduu dhaafi akkasumas ijaarsa qaama dhala namaa fi baay'ee murteessaa dha.

Amantaa jechuun dhaabbata namni tokko itti waaqeffatu yoo ta'u, kunis amantaawwan gosa garaagaraa kan addunyaa kanarra kan jiran yoo ta'u, fakkeenyaaf amantaawwan kan akka kiristaanaa, islaamaa fi amantaawwan juudaayizimii fi kanneen biroo jiraachuu danda'u. Innis kan dhalli namaa itti waaqeffatuu fi kan naaf ta'a jedhee fudhatee ittiin jireenyasaa gaggeeffatudha.

Uumama jechuun wanta siluma yookaas gara duraatti uumamaam jiru yommuu ta'u, Naannoo jechuun immoo kan saboonni gara garaa yookiis immoo wsntoonni lubbu qabeeyyii tokko keessa jiraatanii itti waamsisan yommuu ta'u, kunis namoonni gara garaa bakka tokkotti walitti dhufuu dhaan naannoo sana kan itti waamsisani dha. Innis 'Naannoi' jedhama.

Beeksisa jechuun adeemsa dhaabbanni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko waan tokko ittiin beeksifatu yoo ta'u, kunis wantoota beeksisa sana irratti caqafaman irratti hundaa'uudhaan, namoonni garaa garaa wanta beeksisi sun jedhu caqasuudhaan irratti hirmaachuudha. Ulaagaa beeksisni sun jedhu guutuudhaan uummataaf akka ifa ta'u godhuu keessaa isa tokkodha.

Kitaabota jechuun kitaabota gosa garagaraatu kan jiran yoo ta'u kitaabonni Kunis madda beekkumsa yoo ta'an isaaniis kanneen akka kitaaba hawaasaa, kitaabota saayinsii fi kitaabota diinagdee yoo ta'an hundi isaanii beekkumsaaf kan oolanidha. Matseetii jechuun immoo galmeewwan garagaraa kan irratti yaadannoo irratti katabatan yoo ta'u gaazexaawwan jechuun immoo nama dhuunfaanis ta'ee gareewwaniin kan maxxanfamanidha.

Dhugaatiiwwan dhugaatiiwwan alkoolii qabanii fi alkoolii hin taane jedhamuun ramadamu. Dhugaatiiwwan alkoolii fayyaa dhala namaa keessatti yoo kan fayyadamnu ta'e warreen miidhaa hamaaf nu saaxiluu danda'an keessaa tokkodha. Dhugaatiiwwan alkoolii hin taane immoo fayyaa dhala namaatii fi warreen baay'ee barbaachisoo ta'anidha.

Amantaa jechuun dhaabbata tokko yommuu ta'u inni kunis amantaa kiristaanaa, islaamaa fi amantaawwan juudizimii dabalatee amantaawwan dhalli namaa naaf ta'a jedhee itti amanatu hafuuraan kan amane tokko kan ittiin jiraatu yommuu ta'u inni kunis amantaa jedhama.

Seera kabachiisaa jechuun namoota bakka tokkotti ramadamuudhaan olaantummaa seeraa qajeelfamaa fi dambiiwwan seeraa kabachiisuudhaan namni kamuu ulaagaa seeraa Akka hin cabsineef namoota fuuldura dhaabbachuudhaan olaantummaa seeraa fi dambiiwwan kabachiisanidha

Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa wantoota garaagaraa wal jijjiiran yommuu ta'u, kunis meeshaawwan garaagaraa fi beeyladoota ta'uu kan malu yommuu ta'u, gabaa jechuun immoo bakka itti gabaan gaggeeffamu bakka itti meeshaawwan garaagaraa wal jijjiiranii fi beeylada garaagaraa wal jijjiiran ta'uu mala.

Qonni gosawwan hojii keessaa isa tokko yommuu ta'u, kunis durii irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti kan gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u, kunis qonnaan bulaani qonnawwan garaa garii kan raawwatu ta'u, kunis qonnaa wal makaa, loonwwan horsiisuudhaaf akkasumas midhaan callaa oomishuudhaan jireenyasaa kan gaggeeffatudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan alkoolii fi dhugaatiiwwan alkoolii hin taane jedhamuudhaan kan hiraman yommuu ta'u, dhugaatiiwwan alkoolii fayyaa dhala namaa kan miidhan yommuu ta'an, dhugaatiiwwan alkoolii hin taane warreen fayyaa dhala namaa hin miine keessatti ramadamu. Isaan kunis gosoota dhugaatii yommuu jedhaman dhugaatiiwwan kun maddeewwan garaagaraa irraa kan qophaa'anidha.

Muuziqaa jechuun gosoota aartii keessaa dhala namaa fi eenyummaa Saba tokkoo akkasumas safuu hawaasaa duudhaawwan hawaasaa kan baasanii mul'isan yommuu ta'u, dabalataan bu'aa aartii sammuuf kan fayyadanidha. Muuziqaan Kun sammuu bashannansiisuu keessatti qooda olaanaa kan qabuu fi aadaa Saba tokkoo illee ni mul'isa

Giddugala bashannanaa, giddugala bashannanaa jechuun giddugala yookaan dhaabbata yookaan bakka bashannanaa qophaa'ee yemmuu ta'u kunis namoonni bakka sana deemuudhaan boqonnaa sammuu akkasumas sammuu isaanii bashannansiisuudhaaf bakka ni ta'a jedhamee waantonni garaagaraa keessatti faayaman sammuu namaa boqochiisan keessaa tokkodha.

Ogummaa jechuun kan dhalli namaa uumamaan qabu yoo ta'u akkasumas barnoota adda addaa fayyadamuudhaan bakka baraterratti beekumsa uumamaan qaburratti beekumsa kana dabalatee kan ogummaa gonfatudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo duudhaa fi eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha.

Geejjiba jechuun adeemsa bakka tokkoo gara bakka biraa gahu yommuu ta'u, inni kunis geejjiboonni aadaa fi geejjibawwan ammayyaa jedhamuun kan qoodamanidha. Turizimii jechuun immoo daawwannaa fi wantoota akkasumas immoo bashannansiisoo kanneen ta'an keessaa isaan tokko yommuu ta'u, Immigireeshinii jechuun immoo godaansa lammummaa argachuudhaaf kan nama tajaajiluudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneewwan dhugaatii alkoolii fi manneewwan dhugaatii alkoolii hin taane itti daldalamaniidha. Manneewwan dhugaatii alkoolii fayyaa dhala namaatiif warreen baay'ee hamoo ta'an yommuu ta'an, manneewwan dhugaatii alkoolii hin taane ammoo dhugaatiiwwan fayyaa dhala namaatiif murteessoo ta'anidha. Manneewwan nyaataa ammoo manneewwan gosti nyaataa gara garaa itti daldalamudha.

Daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa yoo ta'u, kunis Meeshaalee dheedhii fi beeyiladoota garaagaraa waliin daldaluu yoo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli gaggeeffamudha. Inni Kun immoo beeyiladoota yookaan waantota lubbuu qabeeyyii dabalatee akkasumas waantota lubbu qabeeyyii hin taane kan ittiin walitti daldalanidha.

Daldala jechuun adeemsa wal jijjiiraa gatii yookaan immoo adeemsa wal jijjiiraa gaggeeffamuudha akkasumas immoo gabaa jechuun bakka itti daldalli gaggeeffamu yemmuu ta'u, kunis immoo Meeshaalee dheedhii fi waantota lubbu qabeeyyii ta'uu mala.

Biqiltoota jechuun lubbu-qabeeyyii lafa kanarra jiraatan kan jiraachuu dhala namaatiif oksijiinii geejjibsiisan keessaa tokko yommuu ta'u, jiraachuu dhala namaatiif baay'ee murteessoodha. Biqiloonni gosa garaagaraa kan jiranii fi kan nyaatamanii fi kan hin nyaatamnedha.

Geejiba jechuun adeemsa namni tokko bakka tokkoo gara bakka biraa ittiin gahu yoo ta'u, kunis geejiba malaawwan aadaatti fayyadamanii fi geejibaawwan mala ammayyaatti fayyadaman yemmuu ta'u, konkolaataawwan gosoota geejiba ammayyaa jalatti ramadaman yemmuu ta'u, saffisaan bakka yaade ittiin gahuudhaaf kan tajaajiludha.

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa idilees haa ta'u al-idileedhaan beekumsa qabu irratti beekumsa biraa dabalatu, kunis kallattii garaa garaa kan baratamu yommuu ta'u, beekumsa dhala namaa gabbisuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Beekumsa dhala namaa guddisuu irra darbee jireenya guyyuu guyyuu hawaasaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Elektirooniksii jechuun gosoota meeshaalee yommuu ta'an, warreen kunis bara ammayyaa keessa oomishamuudhani dandeettii yookaan saffisaadhaani waan tokko dalaguudhaafi waantota dhala namaa gargaaran keessaa tokko yommuu ta'u, kunis meeshaawwan dhiyoo kana keessa oomishamuudhaan jireenya hawaasa tokkoo ittiin saffisiisan keessaa isa tokkodha.

Barumsa jechuun madda beekumsaa yemmuu ta'u, dhalli namaa bifa garaagaraan barachuu kan danda'u yoo ta'u, innis barnoota idilee fi al-idilee jedhamuun kan qoodamu yoo ta'u, barumsa idilee jechuun kan qaamaan deemanii baratamu yoo ta'u, al-idilee jechuun kan dhalli namaa bakka kamittuu barachuu danda'udha. lamaan isaanii beekumsa maddisiisuu keessatti gahee olaanaa qabu.

Nyaata jechuun soorata yemmuu ta'u kunis waantota bu'uuraa dhala namaafi baay'ee barbaachisoofi murteessoo ta'an keessaa isaan dursaati. Nyaata jechuun ijaarsa dhala namaaf isa baay'ee murteessaa ta'eedhaafi akkasumas dhala namaa dhukkuba irra akka dandamatu wantoota taasisan keessaa isaan ijoodha.

Barumsa jechuun kan dhalli namaa ittiin baratee barreessu, dubbisuudhaafi akkasumas ittiin beekumsa uumamaa qaburratti beekumsa haaraa kan ittiin gabbifatu yoo ta'u, kunis barnoonni gosa garaa garaa kan kennamu: karaa idilee fi karaa al idilee ta'anii kan ittiin kennama idha nama ittiin beekumsa isaa gabbifatu barumsa jedhama.

Kitaabota jechuun gosaawwan kitaabaa addaa addaa kan jiran yemmuu ta'uu, kanneen hundi isaanii iyyuu fayidaawwan ddaa addaaf kan oolanidha. Kitaabonni addaa addaa kan barreeffaman dhala namaatiif fi kanneen saayikooloojii, siyaasaa fi dinaagdee hundumtuu beekumsa dhala namaa gabbisuuf kan gargaarudha. Inni kitaaba jedhama. Matseetii jechuun immoo waantonni garaagaraa irratti galmaa'an yoo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoowwan garaagaraa raabsuudhaaf kan dhimma itti bahamudha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee wantoonni irratti barreeffaman yommuu ta'ani, erga irratti barreeffamaniisi irra dubbisuudhaaf kan dhalli namaa itti tajaajilamu dha. Kunis erga irratti barreeffamee kan hin badne yommuu ta'u, dhaloota irraa dhalootatti illee carra darbuu kan qabu beekumsa adda addaa maddisiisuu dhaan hubannoo saba tokkoo gabbisuuf kan oolu dha.

Uumama jechuun wantoota lubbu-qabeeyyii lafa kana irra jiranii uumamanii kan argaman yommuu ta'u, naannoo jechuun immoo kan dhalli namaa walitti dhufuudhaan bakka sana keessa jiraachuudhaan haala teessuma lafaa, akkasumas qubsuma ummata tokkoo, haala qilleensaa dabalatee naannoo sana kan itti waamsisu naannoo jedhama.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensoti alaa fi manaa gosoota bineensotaa yommuu ta'ani, Bineensoti manaa kan dhala namaatti madaqanii jiraatan yommuu ta'an, dhala namaa wajjin kan wal faana jiraatan yommuu ta'ani, Bineensota alaa jechuun dhala namaatti kan hin madaqnee fi bosona keessa warreen jiratan keessaa isa tokko dha.

Biqiloota jechuun lubb-qabbeeyyii lafa kanarra jiran yommuu ta'an, Isaan Kunis qilleensa mimmiidhagoo dhala namaatiif jiraachuu dhala namaatiif akkasumas faalama qilleensaa ittisuudhaaf kan fayyadan yommuu ta'an, biqilaawwan kaan immoo kanneen nyaataaf oolan akkasumas kan nyaataaf hin oolle illee ni jirum

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa biyya tokkoo yoo ta'u kunis alaabaa naaf ta'a jedhee biyyi tokko irratti walii gale kan ittiin bultudha. Asxaa jechuun immoo mallattoo eenyummaa yookiin ibsituu saba tokkoo kan alaabaa sanarra jiru bakka bu'ummaa saba sanaa kan fudhatedha.

Jii'oogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa yoo ta'u, haalawwan fuula lafaa kanaa kan qo'atudha. Kunis haalawwan faffaca'insa lafaa yoo ta'u hariiroo naannoo fi dhala namaa gidduu jirullee ni qo'ata. Seenaa jechuun immoo damee saayinsii hawaasaa ta'ee, wantoota duraan ta'e kan har'aa waliin simsiisee wantoonni gara fuulduraa dhufan gaarii Akka ta'an sirreessa.

Faaya jechuun miidhagina yommuu ta'u dhalli namaa ittiin miidhaguudhaaf akkasumas meeshaawwan garaagaraa ittiin miidhagsuuf kan itti fayyadamu yommuu ta'u, kunis qalbii dhala namaa kan hawwatuu fi ija dhala namaatti baay'ee tolu faaya jedhama. Faayaan kun miidhagina wantoota garaagaraaf kan fayyadudha.

Ogummaa jechuun beekumsa uumamaa dhalli namaa qabu yoo ta'u, akkasumas barnoota garaagaraa barachuudhaan barnoota barate kana irratti beekumsa uumamaa faayamee ogummaa kan gonfatudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa, duudhaa saba tokkoo kan ibsudha.

Amantii jechuun wanta hin argamne tokko akka waan argamuutti amananii fudhachuu yommuu ta'u, kunis qaamaan kan namatti hin mul'anne garuu hafuuraan wanti tokko ni jira jedhanii sammuu ofii keessatti amananii fudhachuu jechuudha.

Beeksisa jechuun adeemsa dhaabbanni tokko yookaas gareen tokko akkasumas qaamni dhuunfaa tokko odeeffannoo tokko Saba biraan ittiin gahuu yemmuu ta'u wantoota garaagaraa bakka isaaf barbaachisan irratti guuttachuudhaaf beeksisni Kan taasifamu yoo ta'u kunis odeeffannoo gahaa dabarsuudhani.

Geejjiba jechuun adeemsa bakka tokkoo ka'anii bakka yaadan tokko gahan yommuu ta'u, kunisii geejjiboon kan aadaa fi geejibboowwan kan ammayyaa yommuu ta'anii; Konkolaataawwan jechuun immoo geejjibaawwan warreen ammayyaa keessatti ramadaman keessaa isa tokko yommuu ta'u, saffisaan galma yaadne tokko ittiin gahuuf kan nuti fayyadamnu dha.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa bakka tokkoo ka'ee bakka biraa akkasumas bakka yaade tokko ittiin gahu yommuu ta'u, Geejjibaawwan aadaa fi kan ammayyaa jedhamuun qoodamu. Turiizimii jechuun adeemsa daawwannaa dhalli namaa ittiin bashannana geggeeffatu yommuu ta'u, Immigireeshinii jechuun immoo dhimmoota godaansaa fi lammummaa waliin wal qabatani dha.

Faashinii jechuun adeemsa wanta haaraan tokko gara biyya tokkoos haa ta'uu naannoo tokkoo seene yoo ta'u, namoota hedduu biratti kan hin beekamne yoo ta'u, Kunis suuta suutaan gara wanta hin baratamne irraa gara wanta baratameetti jijjiiramudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gosaan tokko ta'anii kan fayidaa adda addaaf oolanidha. Meeshaaleen Kun meeshaalee mana keessaa fi alaa ta'uu danda'a.

Ogummaa jechuun kan dhalli namaa uumamaan qabu barnoota erga baratee booda waayee wanta baratee sanaa ittiin gonfatu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu Saba tokkoo duudhaa fi hawaasummaa Isa keessa jiru baasee karaa aadaa kan mul'ifatudha.

Arkiteekcharii jechuun namoota ogummaa ijaarsaa qaban yommuu ta'an Kunis ijaarsawwan gosa garaagaraa ijaarsa daandii fi manaa ta'uu mala. Ijaarsa jechuun immoo adeemsa namni tokko walitti gurmaa'uudhaan yookaan fayidaa irraa argatuuf jecha kan walitti dhufu yoo ta'u, ijaarsawwan namoonni walitti dhufanii ijaaran ta'uu danda'a.

Arkiteekcharii jechuun namoota ogummaa ijaarsaa qaban yommuu ta'u, ijaarsawwan garaa garii irratti namoota hirmaachuu danda'anidha. Ijaarsa jechuun immoo ijaarsawwan gosa garaa garii kan hammatu yommuu ta'an, ijaarsawwan manneenii fi ijaarsawwan walitti dhufuudhaan wantoota garaa gariif ijaarame ta'uu mala.

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota bakkeewwan garaagaraa irratti hooggantoota olaanoo ta'an irratti gosoota ogummaa isaan irratti gahee olaanaa taphachuudhaan bakka hoogganan irratti warreen muuxannoo fi dandeettii olaanaa qabanidha.

Amantaawwan jechuun dhaabbilee yommuu ta'an kunis amantaawwan gosa garaagaraa kan jiran yommuu ta'u, kunis dhalli namaa kan naaf ta'a jedhee itti amane akkasumas itti waaqeffatu yommuu ta'u, kunis amataawwan kiristaanaa, islaamaa fi juudaayizimii gosa garaagaraa addunyaa kanarra kan jiran yommuu ta'u, dhalli namaaisa keessaa kan naaf ta'a jedhaa itti amanate wanta hin argine tokko akka waan arguutti itti fayyadamudha.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaawwan gosa garaagaraa yemmuu ta'u, fayidaalee addaa addaaf kan oolanidha. Meeshaaleen addaa addaa Kun gosaawwan meeshaa keessaa warreen tokko yoo ta'an, fayidaadhan illee tokko kan hin taane, gosaan addaa addaa kan ta'an, dhalli namaa fayidaawwan garaagaraaf kan itti fayyadamudha.

Beeksisa jechuun dhaabbanni tokko yookaan gareen tokko akkasumas namni dhuunfaan tokko waanta tokko beeksisuudhaaf odeeffannoo barbaadee namoota gurra buusuudhaaf kan itti fayyadan yemmuu ta'u, akkasumas odeeffannoo kennuudhaan karaa beeksisa sanaa waanta barbaachisu guutuudhaan ulaagaa waanti sun ibseen kan ittiin namoonni ittiin baranidha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatii alkoolii fi alkoolii hin taane kan itti gurguramu yommuu ta'u, akkasumas manneen nyaataa jechuun immoo manneen nyaataa gosa garaa garii keessatti daldaltaadhaaf oolan yommuu ta'an, kunis nyaatawwan garaa garii ta'uu mala.

Meshaalee manaa jechuun gosaawwan meeshaa keessaa isa tokko yommuu ta'ani dhalli namaa mana keessatti kan itti fayyadamu yommuu ta'u meeshaawwan kunisi dhala namaatiif wantoota baayyee murteessoo ta'an keessaa isa tokkodha. Meeshaawwan kun mana keessatti qofa kan itti fayyadamnu yommuu ta'u innis meeshaalee manaa jedhama.

Asxaa jechuun mallattoo wanti tokko ibsa jedhamanii irra kaawwaman keessaa Isa tokko yommuu ta'an, Kunis naannoo alaabaa irratti ibsituu biyya tokkoo yookaan immoo naannoo tokko ni ibsa jedhanii kan irratti ka'an keessaa dhalli namaa itti fayyadamudha.

Qonni gosawwan hojii isa durii keessaa tokko yeroo ta'u, hanga guyyaa har'aatti qonnaan bulaan jireenya isaa ittiin jijjiirrachuudhaaf kan tattaafatu yommuu ta'u, qonnaawwan kun midhaan callaa argamsiisuudhaaf midhaan kanneen dheedhiiwwan gara garaa oomishuudhaan jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa keessatti bu'aa guddaa qaba.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun kan barreeffamni irratti barreeffamu yoo ta'u, kunis adeemsa ittiin barreeffamoonni sun itti barreeffamuudhaan, bifa ifa ta'een odeeffannoo gahaa tokko achirraa ittiin argachuu danda'anidha. Kunis yeroo irraa yerootti kan hin bannee fi kan dhalootaa dhalootatti darbuu danda'udha.

Amantaa jechuun wanta hin mul'anne tokko akka wanta mul'atutti yookiin waan hin argine tokko akka waan arganiitti kan laphee ofiidhaan naaf ta'a jedhanii kan itti amanan yoo ta'u, kunis qaamaan kana namatti hin mul'annee fi hafuuraan naa ta'a jedhanii kan itti amananidha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosaawwan nyaata madaalamaa keessaa isa murteessoo ta'anii fi dhala namaatiif fayidaa guddaa kan qaban, akkasumas dhala namaa dhibeewwaan addaa addaa irraa ittisuudhaaf , ijaarsa qaama namaatiif warreen baayyee murteessoo ta'an keessaa gosoota nyaataa keessaa kuduraalee fi muduraaleedha. Ilmi namaa hedduminaan gosa nyaataa itti fayyadamu, gosaawwan nyaataa kuduraalee fi muduraaleeti.

Beeksisa jechuun adeemsa dhaabbatni tokko gareen tokko yookaan namni dhuunfaa tokko bifa adda ta'een odeeffannoo gaggeessuudhaan wantoota beeksisa kana ni ibsa jedhanii yaadan odeeffannoo uummata biraan kan gahan wanta dhaabbatni tokko barbaade Akka karaa miseensa isaa argatuuf wanta qindaa'ee uummata gurra buufamudha.

Meeshaalee mana keessaa jechuun gosoota meeshaalee ta'anii kan mana keessa wantoota garaagaraa ittiin fayidaa isaaf barbaade ittiin hojjatuuf itti fayyadamu yommuu ta'an, meeshaaleen mana keessaa kun gosa garaagaraa yoo ta'an bakkeewwan barbaadamanitti kan fayyadamanii dhimma itti bahanidha.

Meeshaalee miidhaginaa kan jedhaman gosoota meeshaalee keessaa Isa tokko yommuu ta'an miidhagina hawaasa tokkoo keessatti kan gahee guddaa qaban yommuu ta'u, faayawwan garaagaraa ittiin faayuu fi wantoota bu'aa qabeessumaa miidhagina wanta tokkoo dabalan keessaa Isa tokko yommuu ta'u, inni Kunis meeshaa miidhaginaa jedhama

Rifeensa jechuun gubbaa yookaas buqqee dhala namaa irratti kan biqilu yommuu ta'u, kunisi qaama namaa irratti kan mul'atu dha. Rifeensi kunii sammuu yookaas buqqee dhala namaa karaa alaatiin kan golge yommuu ta'uu aduuwwan irraa tii buqqee dhala namaa kan ittisuuf...

Kitaabota jechuun kitaabota gosa garaagaraa kan jiran yommuu ta'an kan dhalli namaa dubbisee beekumsa irraa gonfatu yommuu ta'an kitaabotni Kun kitaaba siyaasaa, dinagdee fi qulqulluu ta'uu malu. Akkasumas kitaabotni Kun beekumsa dhala namaa guddisuu keessatti gahee qabu. Matseetii jechuun immoo kan wanti tokko irratti galmaawu yeroo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo nama tokko yookiin dhaabbanni tokko odeeffannoo ol kaa'iidha

Hawaasa jechuun Saba bakka garaagaraa tokko walitti dhufee naannoo tokko keessa jiraatu yoo ta'u, Kunis aadaa, afaan wal fakkaataa kan waliin qooddatan yommuu ta'u, hawaasni Kun bakka tokkotti walitti dhufee kan waliin jiraatudha. Maatii jechuun immoo abbaa fi haadha dabalatee miseensota maatii akkasumas ijoollee dabalatee kan waliin jiraatanidha

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan alkoolii fi dhugaatiiwwan alkoolii hin taane jechuudhaan kan ramadaman yommuu ta'an, dhugaatiiwwan alkoolii fayyaa dhala namaa kan huban (miidha) yommuu ta'an, dhugaatiiwwan alkoolii hin taane immoo fayyaa dhala namaatiif warreen baay'ee murteessoo dha. Dhugaatiiwwan kun dhala namaa fayyaduu irratti warreen faayidaa olaanaa qabanii dha.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa bakka tokkoo ka'ee bakka yaade tokko ittiin gahu yommuu ta'u, inni Kunis geejjiba aadaa fi geejjiba ammayyaa jedhamuun qoodama. Konkolaataawwan immoo geejjiba ammayyaa jalatti kan ramadaman yommuu ta'an, saffisaan bakka yaadne dafnee kan ittiin geenyudha.

Qonna jechuun gosawwan hojii keessaa isa tokko yemmuu ta'u kunis durirraa kaasee qonnaan bulaan ittiin meeshaawwan dheedhii oomishuudhaan jireenyasaa kan ittiin geggeeffatamu kan ittiin geggeeffatu yemmuu ta'u kunisii jireenya hawaasummaa tokko guddisuu keessatti ga'ee olaanaa kan qabuudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneewwan dhugaatii alkoolii fi manneewwan dhugaatii alkoolii hin taane itti gurguraman yommuu ta'u, kunisi dhugaatii alkoolii jechuun dhugaatiiwwan fayyaa dhala namaatiif baay'ee hamoo ta'an yommuu ta'u, dhugaatiiwwan alkoolii hin taane immoo fayyaa dhala namaatiif barbaachisaa ta'an yommuu ta'an; Manneen nyaataa jechuun manneewwan nyaata gara garii keessatti gurguramani dha.

Nyaata jechuun soorrata yemmuu ta'u, dhala namaaf isa baayyee bu'uura. Kunis dhimma jiraachuu dhala namaa kan murteessu yoo ta'u, dhalli namaa nyaata irraa adda bahee jiraachuu kan hin dandeenye yemmuu ta'u, jireenya dhala namaa keessatti isa baayyee akkaan murteessaa ta'edha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa yemmuu ta'u, dhalli namaa ittiin qaama isaa jabeeffachuudhaaf akkasumas dhukkuboota garaagaraa irraa bilisa ta'uuf dhalli namaa kan hojjetudha. Gosaawwan ispoortii Kun gosaawwan addaa addaa kan jiraatan yoo ta'u, hundi isaanii jabeenya qaamaaf akkasumas dhibeewwaan dhala namaa irraa eeguuf isaan murteessoo ta'anidha.

Hawaasa jechuun adeemsa sabni tokko aadaa wal fakkaataa, afaan wal fakkaataa walitti dhufee waliin jiraatu yommuu ta'u; Maatii jechuun Abbaa fi Haadha dabalatee miseensota maatii waliin ta'anii kan jiraatan yommuu ta'uu, kunisi guddina hawaasaa keessatti gahee olaanaa kan qabu dha.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaalee keessaa tokko yeroo ta'an dhali namaa meeshaalee ittiin jireenya isaa gaggeeffatu keessaa isa tokkodha. Waajjiraalee jechuun dhaabbatawwan gara garii kan haammatan yoommùuu ta'an dhaabbilee hawwaasummaas kan ta'uu danda’an keessaa isaan tokkodha.

Hojii jechuun dalagaa yommuu ta'u kan dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti fooyyeffachuuf irratti hirmaatu yommuu ta'u hojiiwwan Kun gosa garaagaraa kan jiran yommuu ta'u gosoonni hojiiwwan Kun dhala namaatiif baay'ee murteessaa fi dhalli namaa jireenya isaa ittiin gaggeeffachuudhaaf kan itti fayyadamanidha

Biqiloota jechuun lubb-qabbeeyyii lafa kanarrati argaman yommuu ta'an, biqiltuuwwan Kun kanneen nyaatamanii fi hin nyaatamnetti kan qoodamanidha. Qilleensa miidhagaa dhala namaatiif kennuun kan beekame yoo ta'u, ijaarsa garaagaraatiif kan dhalli namaa itti fayyadamudha

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota bakka ramadamanitti yookaan dirqama fudhatanii bahan beekumsa isaanii fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa yookiin saba biratti yookaan biyyatti fudhatama guddaa qaban jechuudha

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa saba tokkoo yommuu ta'u, kunis sabni tokko naan bakka bu'a jedhee kan itting walii gale yommuu ta'u, aasxaa jechuun immoo alaabaa yookiin wantoota garaa garii irratti kun biyya koo ni ibsa jedhanii waan alaabaa irra kaawwamu keessaa isa tokkodha.

Hawaasa jechuun gurmuuwwan namootaa yommuu ta'an , walitti dhufuudhaan kan naannoo tokko keessa jiraatan aadaa, duudhaa fi safuu tokko kan waliin qaban yoo ta'u, maatii jechuun immoo abbaa fi haadha dabalatee ijoollee fi miseensota maatii sanaa kan hammate yommuu ta'u guddina hawaasaa keessatti gahee kan qabudha.

Ogummaa jechuun beekumsa namni tokko uumamaan qabus yommuu ta'u akkasumas namni tokko wanta tokko baratee ogummaa inni irratti gonfatu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo yoo ta'u, inni kunis aadaa jedhama.

Nyaata jechuun soorata yemmuu ta'u dhala namaafi wantoota bu'uura barbaachisoo ta'an keessaa isa tokkodha. Dhalli namaa nyaata malee jiraachuu kan hin dandeenye yemmuu ta'u nyaannis dhala namaafi wantoota bu'uuraa murteessoo ta'an keessaa tokkodha. Akkasumas dhukkubarraa kan nu ittisu gosoota nyaataa adda addaa kan dhalli namaa itti fayyadamu nyaata jedhama.

Seera kabachiisaa jechuun namoota seera, naamusa yookaan dambiiwwan ittiin bulmaata waan tokkoo kabachiisuudhaaf keessatti kan ramadamani. Namoonni Kun waantonni akka seeraa, dambiiwwan garaagaraa yemmuu caban akkasumas olaantummaa namoota waanta kana irratti ramadamaniin hojjetamanidha.

Mana jechuun maqaa gamtaa mana yommuu ta'u, ijaarsa gosa garaagaraa kan hammate yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo dhalli namaa mana jireenyaaf naa ta'a jedhee ijaarratee keessa kan jiraatu yommuu ta'u, inni Kunis mana jireenyaa jedhama

Oduu jechuun wantoota yookaan taateewwan ta'an tokko irratti hundaa'uu dhaan, tarii taateewwan sun kan haaraa ta'an yookaan yeroo duraa ta'an yommuu ta'uu, odeeffannoo dhaan qindeessee wanta kana gara gurra uummataa buusuu dhaaf wantoota qindaa'an yommuu ta'an inni kunisi 'Oduu' jedhama.

Beeksisa jechuun adeemsa dhaabbatni tokko yookiin waajirri dhuunfaa tokko dhimma odeeffannoo kana namoota biraan gahuudhaaf bifa beeksisa ta'een bifa adda ta'een odeeffannoo qindeessuudhaan namoota wanta kanarrati ni barbaachisu yookaan ulaagaa ni guutu jedhe affeerudha

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaata madaalamaa keessaa warreen dhala namaatiif baay'ee murteessoo ta'anii Kunis qaama namaa ijaaruuf qaamni namaa Akka dhukkuba damdamataniif tajaajilanidha.

Faaya jechuun miidhagina jechuu yoo ta'u Kunis dhalli namaa kan ittiin waan tokko miidhagsu yookiin immoo wantoota dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu yoo ta'u akkasumas meeshaalee adda addaa midhagsuudhaa fi qorqalbii namaa akka hawwatuuf waan tokko miidhagsanii wanta tokko kan tolfamuudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun gosoota oomishaalee keessaa warreen gabaa irratti fudhatama qabanidha. Gosota oomishaalee kanaa kan isaan ittiin beekaman keessaa tokko qulqullina qabaachuudhaa fi gabaa irratti fudhatama qabaachuu isaaniiti. Oomishaaleen akkasii gabaarratti fudhatama waan qabaniif namoota hedduun kan barbaadamanidha.

Umama jechuuni wanta siluma uumamaan bakka tokotti argamu yookaas immoo wanta uumamee dachee kanarra jiru yommuu ta'u; Naannoo jechuun immoo uumamtoonni gara garaa ergi jiraatanii, wantoonni gara garaa walitti dhufuu dhaan naannoo sana keessa tti wantoota gara garaa dalaguu dhaan, hawaasummaa jebeessuu dhaan, naannoo sana keessa kan jiraatamu dha.

Siyaasa jechuun adeemsa biyyi tokko aangoo ittiin qabattu yommuu ta'u, akkasumas aangoon kun immoo biyya tokkoof baay'ee murteessaa isa ta'e dha. Akkasumas ittiin dinagdee tokko guddisuuf, hawaasummaa sirna bulchiinsa hamaa irraa gara bulchiinsa gaarii tti fiduu kan hammatu dha.